Meshaani waa lami dhisma ayaa ku socda waxaa jooga cagaf cagaf mashiin ka samaynaya lamiga

Meshan waxyalo kuras kursiga kalarkis waa qaxwi io cades

Meeshaan waxaa yaala barfuun baakatkiisu waa madow biyihiisuna waa baluug

Meeshan waxa yaala khudaar babaay muus qare, garooto

Meeshaan waxaa joogo labo wiil dharka ay wataan waa fanaanad cadaan ah iyo shaati madow iyo jaale ah. Daaha kashisheeya waa gaduud.

Inta waxaa yaalo jijimo midabkoodu waa dahabi.

Meeshaan waxaa saf ku jiro askar dharka ay wataan waaa tuuto iyo koofi yar

Meeshaani waa shay Baar nin ayaa jooga wuxuu wataa galoofis cadaan ah qalabka shaybaarka yaalo shaati cadaan okiyalo cadaan wataa

Meeshaani waa hool waxaa fadhiyo gabar waxay wataan calanka soomaliyo

Meeshaani waxaa yaalo suunka caloosha kalarka uu ku jiro waa cagaar iyo cadaan

Meeshaani waxaa yaalo labo barkimood mid guduud iyo madow

Meeshaani waxaa ka muuqda laami la dhisaayo cagagcagaf laamiga geeska taagan

Meeshaan wa qol waxaa yaalo fadhi iyo roog fadhiga kalarkiisu waa qaxwi roogane waa cadees iyo qaxwi

Meeshaan waxaa yaalo dhago kalarkiisuna dahabi waxuu yaalaa meel banaan ah.

Meeshaani waxaa yaalo miis qudaar waxaa saaran moos waxaa saaran dhangaloo waxaa saaran babaay waxaa saaran batiiq canab

Meeshaan waxaa yaalo labo jijimood oo dahabi meesha ay yaalana waa meel cadaan

Meshan waa iskuul waxa yaalo misas iyo kuraas sadex wilal aya fadhiso bugag cadaan ayey heystan misaska kalarkoda waa jaale dharka ay watan waa cadan darbiga ka shisheya waa gadud

Meeshaan waxaa yaalo gacmo cilaan saaran yahay cilaanka waa gaduud iyo madow gacmahana waa cadaan.

Meeshaan waxaa ku jiro rag iyo dumar wata dharka calanka baluug iyo cadaan

Meeshaani waa wado baabuurna ciidanka midabkooda madow cadaan

Meeshaani waxaa yaalo kuria madow waa qalin meesh auu yaalana waa meel banaan

Meeshaan waxaa kuxiran daah midabkiisu waa cadaan iyo cagaar.